Valanjava-boahary Anjavavy toerana azo hitsangatsanganan'ny mpizaha tany tsara. Ahitana biby sy zava-maniry maro isan-karazany alokalofanan'ity lanitra manga.

Tsena kely amoron-dalana ahitana karazana maro toy ny voanjo amidy aminy kapoaka eo koa ny amin'ny antsinjarany. Misy ihany koa sakamalao anaty lovia mangamanga ; eo ihany koa ny voatabia masaka misy ny mbola mantamanta.

Firavaka vaovao, ngeza, fatao amin'ny tanana. Famantaran'ora izy io. Misy sisiny mangirangirana ary matevina izy. Voahaingohaingo tsara.

Vavahady lehibe mainty, misy sarisary ahitana haingony fotsy misy kambo kosa voahaingo tamin'ny vato ; eo ihany koa ny aro amin'ny mpangalatra vao miditra ny vavahady dia misy trano lehibe.

Peta-drindrina iray, ahitana sary lehilahy manao akanjo mena, antsoina hoe Rajao. Manao dokambarotra tobin-tsolika, izay tsara kalitao, ary amin'ny vidiny mirary. Mety ho an'ny olona rehetra.

Feon-gazety ahitana gazety maro samihafa ao ny amin'ny teny malagasy, ao kosa ny amin'ny fiteny vahiny ; eto anoloana eto izao no ahitana ny "AORaha", ao ihany koa ny "gazetiko", ny gazety "taratra" sy ny maro hafa.

Fingotra marobe nofatopatorana lava dia lava izy ireo miloko mainty ary matevina ; afaka ampasain'ny mpandrafitra na ny olon-drehetra, afaka hamatorana izay zavatra tiana fatorana.

Tohatohabato ifamezivezen'ny olona. Ahitana ireto trano vita rafitra efa tranainy ny sasany satria na ny tafo ary dia mbola tafo tanimanga, misy andrin-jiro.

Lamba vita petakofehy mampiseho sarina vehivavy roa manetsa eny an-tanimbary. Misy ireo vorona manidina eo ambony, ny akondro maniry sy ny masoandro ary ny tendrombohitra ery ampita.

Toerana malalaka ahitana trano maro sady avo mifanolobody rindrina, misy lalankely mirary vato fandehanan'ny olona, eo ihany koa misy tatatra fanariana rano maloto.

Boky anankiroa fampianarana amin'ny teny frantsay ampasain'ireo kilasy ambany, ao amin'ny kilasy faha-efatra. Mampahay dia mampahay tokoa izy io ary fampiasan'ny mpampianatra.

Boky iray nitondra ny lohateny hoe kodiadiam-borina . Miloko maitso sy mainty ny foniny ary hahitana ravina maintso sy ranona andro matevina dia matevina tokoa io boky io.

Gazety " Taitra Maraina " nivoaka ny alarobia, efatra amby roapolo jolay, efatra amby roapolo sy roa arivo no lohatenin-dahatsoratra eo amin'ny pejy fahatelo " Fifidianana ho ben'ny tanàna sao hialohavan'ny fitsapan-kevi-bahoaka."

Sary famantarana sakafon'ny ranomasim-be. Sarina makamba, sokafy ny vava mba hanandrana fotsiny. Volondavenona ny tokotaniny, maintimainty ny soratra sy ny sary.

Toerana iray fijerena baolina kitra, ahitana andiana lehilahy maro mipetraka eo amin'ny seza, manao fanamiana volondavenona izy ireo, ny sasany kosa manao akanjo izay mifanaraka aminy tiany.

Mofo akondro vita malagasy, tamin'ny alalan'ny lafarinina sy akondro, voaendy tamin'ny menaka. Efa vonona eo ambonin'ny lovia fotsifotsy, mampilendalenda erỳ ny paoziny.

Trano maromaro voadidina tendrombohitra, mbola feno hazohazo avokoa eny, mbola maintso feno bozaka, ahitany trano fampianarana, eo ihany koa ireo trano efa tsara izany hoe azo lazaina efa mandroso ; mbola tena ambanivohitra anefa.

Trano lehibe anankiray, misy rihana maro, tsara ny haingony satria ahitana lavarangana isakin'ny efitrano, fitaratra avokoa ny varavarankely sy ny varavarambe ary misy aro amin'ny mpangalatra.

Tranom-barotra iray mivarotra firavaka marobe. Eo ireo atao amin'ny tanana, misy isan-karazany, ary koa ny sofina. Samy manana ny haingo mampiavaka azy izy ireo. Misy fotsy, misy mainty.

Akora atao amin'ny volo, mampatsara volo, mampiverina natioraly ny volo, izany hoe : raha ratsy ny volonao dia lasa tsara, mampangirana.

Tanàna kely any ambanivohitra, fianakaviana iray no mipetraka eo. Tafo bozaka ny trano ary varavaran-kely maro, varavaram-be iray. Misy valan'omby aty ivelany ary misy mololo miavoavo.

Lalambe ifamezivezen'ny fiarakodia sy ny mpandeha tongotra ; eo ity kalesy feno akondro efa masaka tsara andeha amidy itety tanàna hanao izay halafosana azy.

Fitsangatsanganana fianakaviana atỳ anaty valan-java-boahary. Mamelatra tsihy miaraka amin'ny sakafo sy zava-pisotro ny ankizy, tanora ary ny olon-dehibe.

Amoron'ny farihy Anosy ahitana ity sary vongan'ny anjely eo afovoan'ny rano ; eo ihany koa ity takelaka dokam-barotra iray lehibe dia eto amin'ny sisiny eto.

Lanonam-panambadiana, ahitana ireto fianakaviana miandahy miambavy, na antitra na tanora manao dihy mirindra sy faly ary miramiran-tava. Manao akanjo mena ny ankamaroany.

Tsena iray amoron-dalana varotra fitaovam-pianarana : ao ny kitapon'ankizy, misy kosa natokana ho an'olon-dehibe. Maro ireo mpividy. Misy ny penina miloko : mena, manga, maitso ary mainty.

Efitrano fatoriana, misy fandriana iray natokana ho an'olona roa. Mifono lambam-pandriana miloko volontany ary fotsy. Misy sarisary voninkazo lehibe eo afovoany, ary misy ondana olona roa fotsy.

Trano iray eo an-dalam-panamboarana, efa manakaiky ho vita, misy ambanin-drihana ary misy lavarangana, mbola milalotra simenitra fa mbola tsy voaloko, ny ety ivelany kosa mbola fanitso ny tamboho.

Toeram-pivarotana kanto malagasy ahitana ireo kapakapa vita amin'ny oditra, ao ihany koa ireo poketra vita amin'ny rofia, ny haingon-tanana sy ny kavina.

Eo ambonin'ny kianja lehibe anankiray ahitana andian-dehilahy mpanao baolina kitra, izay manao fanamiana mavo avokoa izy ireo ambony ambany, eo an-dalam-panaovana fanazaran-tena izy ireo amin'izao.

Tsenam-barotra iray, pivarotra irony karaza laoka. Ahitana toy ny tsaramaso, voanemba, voanjobory, eo ihany koa ny sakay be tsy masika ary ny tongolo.

Karaoty maniry amin'ny tany masaka, mainty tsara ery. Hita ho mahazo aina tsara ireto izy, miloko volomboasary ary ny raviny maitso dia maitso ery.

Tsena amoron-dalana misy karazan'entana maro samihafa. Ao ny kapa an'ankizy, an'olon-dehibe amin'ny lokony isankarazany : manga ; mavo ; volompaiso ary ny mainty.

Tongotr'akoho fakana nofo eo ampikarakarana azy, esorina ny hodiny ivelany sy ny hoho, azo an-drahoana atao laoka na tsakitsaky ihany koa fa tsy dia azo hoanina matetika.

Tanora lahy sy vavy tafavory amin'ny toerana iray; misy zavatra mahafaly azy ireo ao aloha ao; feno tsiky sy mirantava avy izy ireto.

Trano lehibe ahitana rihana maromaro. Mihaingo biriky ny rindrina fa tsy nolokoina. Betsaka ireo varavarankely : misy ny ngeza, misy ny kely.

Tovovavy iray zarazara hoditra manao kavina apetaka amin'ny sofina. Avy nanamboatra volomaso sy manao manja maso. Avy nikarakara ny volony matevina tokoa, nalamina tsara ary sady nasiana aingony mangirangirana.

Tsenam-barotra iray mivarotra irony akora fatao amin'ny tarehy : hanatsarana, mampalefadefaka, manala irony vakivaky ary mampangirana no mampamandimandina tarehy.

Lehilahy maro sy vehivavy nivoaka avy amin'irony fampianarana manam-pahaizana momba ny trano, andeha hiasa, hamita ireo asa nomena azy. Manao fanamiana mavo avokoa izy ireo ary manao satroka aroloha.

famantarana tsenam-barotra lehibe miloko mena misy fotsy ary misy manga ny sisiny famantarana azy io dia misoratra hoe ny mora indrindra hatrany

Toerana fivarotana arina fandrehitra. Efa nozarazaraina antsinjarany izy ireo. Natao ao anaty gony, ka rehefa tonga ny mpividy dia mitondra vola izay fahefan'ny vidiny.

Toeram-pivarotana entana ilaina andavan'andro. Vary afatrà amin'ny kapoaka, tongolo gasy, tongolo be, sakamalao, voatabia sy ny anana, ny voatsinefy.

Toerana iray fisakafoana sady fanalana hetaheta: madio tsara sady milamina. Misy seza ety ivelany, ary koa misy elo hialokalofana. Ahitana dobo filomanosana koa.

Angivy maro, natao anaty fitoerany, ary napetraka eo ambony latabatra. Maro loko izy ireo, ahitana : mena, fotsy, maitso. Afaka atao amin'ny rony izy ireo, afaka atao amin'ny laoka ihany koa.

Sary fanehoana toeram-pisakafoana. Ahitana karazana fitaovana ilaina amin'izany toy ny antsy, ny sotro rovitra, ao ihany koa ny vera fisotroana zava-pisotro.

Toerana dezaka be, kisilasila, kivatovato, tsy ahitana zavamaniry na iray ary. Tsy misy rano ihany koa no entin'ireo mpizaha tany hitsangatsanganana.

Rangahy mainty fihodirana, mpiasa birao, manao akanjo fotsy, lobaka manga ary ivelany volondavenona, hametrahana fanontaniana ka mamaly izay hevitra ao aminy ary alaina feo.

Tranom-barotra lehibe ahitana ireto fivarotana fitaovan-dakozia mandeha amin'ny herinaratra toy ny famanana rano, ny fera fipasohan-damba ary ny fanaovana kafe.

Tovovavy iray maka sary ny volony avy aty aoriana sy ny avy aty aloha. Mirana dia mirana izy io, manao firavaka amin'ny tenda. Miloko ny volony, mena sy mainty. Vao avy namboarina, naolangolana.

Fiara vaventy roa , izay natokana ho fitaterana entana, izay miantsona amoryn-dalana .Natao hitaterana irony entana mazefatra ,tohy ny vato eny na fanaka iany koa . Ary ireny fiataovana izay entina anamboarana trano ireny.

Trano iray vao eo an-dalam-panamboarana fa mbola tsy vita. Mbola tsy misy varavaram-be sy varavara-kely ary mbola tsy milalotra fa vao biriky no voatsangana. Mbola tsy misy trano mihitsy ny manodidina azy fa vao izy ihany.

Trano tokana, trano efa rava. Trano fahiny nipetrahan'ireo razambe. Mitafo kapila, efa ravarava, tsisy varavarana intsony, tsisy olona mipetraka intsony.

Sary fanehoana maneho kisarisary maro, niangaliana fatratra ka manome endrika ary maneho ny maha-izy ilay orinasa tompony.

Toerana feno zavamaniry misy hazo lehibe sady lava, feno vatovato afaka hitsangantsanganana. Mahasarika olona marobe na vahiny na eto an-toerana.

Ekipa mpanao baolina kitra ; miaraka amin'ny fanamiana volondavenona, misoritra mena ny sisiny ; miaraka amin'ny mpanazatra eo afovoany eto amin'ity kianja maitso.

Tovovavy mazava hoditra avy nikarakara tarehy sy volo. Manao manjamaso ary manao kavina fotsy. Ny volony kosa dia ngita, avy norandranina.

Faritry ny sekoly mpanjakana iray antsoina hoe Epp ampasany satoda. Manana tambo iray feno sarisary olona ary soratra vita avy amin'ny loko izy ireo.

Sainam-pirenena Malagasy miloko maitso, fotsy, mena. Mariky ny fahalehovantenan'ny Malagasy izy io. vao avy nampiakarina mihitsy, nalaina sary avy aty ambany.

Ramatoa iray maka sary mampiseho ny hatsarany. Manao akanjo tohitena lava tanana, miloko volomparasy, misy mangirangirana ny sisiny. Manao firavaka amin'ny sofina sy amin'ny tenda kosa izy. Manana volo tsara ary manana endrika mirana. Avy namonjy lanonam-panambadiana izy ireo.

Tsenam-barotra mivarotra entana isankarazany toy ny hani-masaka kojakoja rehetra ilaina ao an-tokantrano amin'ny andavanandro. Mpivarotra lehilahy roa ny mivarotra, samy manao arovava orona avokoa izy ireo, ny anankiray manao satroka ary ny anankiray manao akanjo fotsy ny anankiray manao akanjo manga.

Tokona voatabia izay hita tena mena dia mena. Misy ihany koa ny efa somary simba kely, hita hoe vaky, mivoaka ny voany. Eo ambonin'ny harona mainty.

Sary vita amin'ny hazo mampiseho ny maha malagasy ny Malagasy. Misy karazany maro izy ireo : ahavitana olona, baobab, aloalo ary ny karazany maro samihafa. Eo ihany koa ny vatosoa ahitana loko mavo, mavokely ary ny mainty.

Fiangonana lehibe miloko fotsy. Finoana protestanta izy io. Ahitana soratra hoe "FJKM ziona fanantenana Ambatobe". Misy sarina hazo fijaliana eo aminy ary ahitana tilikambo kely ihany koa.

Paoma mena ; efa azo hohanina ; efa matoy ; ngeza mbola mipetaka eo amin'ny tahony ary miisa maromaro izy ireo. Mbola maitso tsara ny tahony sy ny raviny.

Maro ireo olona mifamezivezy eny amin'ny arabe. Betsaka koa ireo tsenam-barotra toy ny mpivaro-kena, mpivarotra enta-madinika, ahitana voatabia, tongolo ary ny sigara.

Toerana iray any Andohalo, manan-tantara, ahitana arabe mirary vatovato. Maro ireo olona mifamezivezy eny. Ny mampalaza azy io dia misy fiangonana protestanta nivavahana tamin'ny andron'ny faha-mpanjaka.

Toeram-pivarotana amoron-dalàna ahitana ireo haingo sy fahamanjana. Ao ny rojo maro isankarazany izay samy amin'ny ny endriny avy. Ao ihany koa ny kavina, ireo vakana.

Rangahy zarazara hoditra, ranga sofina, manana endrika mirana, tsy misy volombava. Manao fitafiana mihaja, lobaka fotsy anatiny, ivelany akanjo manga ary manao fehitenda manga.

Mpivarotra maka sary ity haingo iray ity, firavaka, rojo fatao amin'ny tena, matevina dia matevina ary vy mitohitohy. Vita avy amin'ny volafotsy izy ity, misy hiaingony mavesa-danja misarisary voninkazo.

Hazo ngeza dia ngeza sady lava, manana ny tantarany, efa niaina firy taona teto an-tany. Izy koa anefa dia azo tsidihan'ny olona rehetra na ny avy any ivelany, na ny eto an-toerana ka mampidi-bola ho an'ny firenena.

ao anaty efitrano fampianarana iray, misy ankizy maro vehivavy sy lehilahy mpianatra, ampianarana mpampianatra iray lehilahy ,manao ankanjo mainty, manazava mandehandeha eraky ny trano

Trano lehibe manan-tantara misy zoriny efatra mirary vato avokoa ny rindrina rehetra miloko mainty ny tafony azo tsidian'olona rehetrarehetra na vazaha na gasy. Mirary dia mirary ny fidirana ao aminy.

Sary faneona tarika andihany faha sivy ambiny folo, mitondra ny anarana "Hary elatra", loko mena sy fotsy no nampiasaina ary ny kitana mandravaka azy.

Fiangonana lehibe ahitana tilikambo avo sady ngeza, eo amoron-dalana misy vavahady fotsy mitsofoka ao, ahitana voninkazo maro be eo ivelany, misy ravinala ngeza.

Takelaka dokam-barotry"Galana", ahitana vehivavy feno tsikitsiky ny eny amin'ny endriny ka misy soratra milaza amin'ny teny Malagasy hoe"faly mandray anao Galana !".

Mpitandro filaminana manao matso, miakanjo, mianjaika fotsy ambany ary manga antitra ny ambony ; hotronin'reto vahoaka erỳ amin'ny fipetrahana.

Sary efa tamin'ny fahagola, izay mbola loko roa no hita aminy, dia ny mainty sy ny fotsy. Andian-dehilahy mianjaika, mandeha eny an-dalambe hamonjy lanonana.

Firavaka iray rojo fatao amin'ny tena, misy haingony kely mangirana dia mangirana, matevina ary ngeza no lava. Amin'ny vidiny dimy arivo sy iray alina ariary izy io ary mipetaka eo amin'ny fitoerany.

Loharano mangatsakatsaka mikoriana lalaovin'ireo mpizaha tany, ireo mpitsangatsangana, ireo olon-trotra didinin'ny vato lampy ahitana hazo ihany koa.

Mena masoandro efa hadiva hilentika, manopy mena eny amin'ny varavodilanitra ; tarafiny kosa ety rano ety ambany mahafinaritra sy kanto aoka izany.

Tanàna an-tampon-kavoana ahitana ireto karazana trano mifanety mijoalajoala sy maoderina avokoa. Misy ireto zavamaniry maitso eto ambany.

Eo ambonin'ny seza hazo fandraisam-bahiny, ahitana satroka telo samihafa : ny roa amin'ny sisiny mitovy ary ny iray ampovoany hafa endrika. Vita amn'ny rafia izy ireo, ary miloko volontany sy fotsy.

Taovolo norandranina ary nampiarahana tamin'ny tovana. Miendrika sarisary, kanto sy mahafinaritra ery ity paoziny satria manome endrika ny lohan' ilay tovovavy.

Tovovavy iray naka sary ny volony, mampiseho ny volony taloha sy ny volony ankehitriny. Hita fa nisy fiovana tokoa nihalava, nihanangirana ary nihatsara ny volony.

Vehivavy manao paozy fakan-tsary, mitan-takolaka, mipetraka ambony lavarangana miloko volontany sy fotsifotsy ; manao akanjo mainty ambony sy zipo mavo ary manao kapa mena misy famantarana malaza.

Boky miloko manga ny fonony, mitondra ny lohateny hoe:"ny roambinifolo volana ao anatin'ny taona eto Madagasikara" misy sarin'i Madagasikara ihany koa eo, ary ahitana rahona sy biby, natao ho an'ny ankizy fito hatramin'ny sivy toana izy io ary angalana hevitra ho an'ny mpampianatra.

Tovovavy zarazara fihodirana manao kavina petaka boribory. Mipetraka eo ambony seza fotsy, avy nanamboatra volo. Avy norandranina, lava dia lava tokoa ary nasiany haingony.

Vata fampangatsiahana mandeha amin'ny herin'aratra, izay tsy ahitana sakafo fa toa tavohangy sy lovia kely no hita ao.

Kianja fanatanjahantena ahitana ireto mpilalao baolina kitra izay mifaninana, ao ny manao fanamihana fotsy ambony ambany, ao kosa ny manao manga ambony sy mainty ambany.

Toerana fanaovana fanatanjahantena ao Mahamasina, ahitana mpilalao baolina kitra : ny andaniny manao fanamiana manga ary ny ankilany manao fanamiana mainty sy mena, misy kosa ireo mpijery.

Sokatra iray lehibe, mandeha amin'ny tany. Miloko mainty avokoa ny vatany, ny lohany, ny tanany, ary ny hodiny izay mafy dia mafy. Manan-danja eo amin'ny firenena ny fisian'izy io, ary tsy mahazo ahondrana.

Voronkely anankiray miloko mena. Eo ambony hazo misapantsampana, maina. Mampatsiaro ny any ambanivohitra. Antsoina hoe fody lahy mena izy io ary mpinana ny vary ny olona eny antanim-bary.

Tsenam-barotra iray. Mivarotra irony kojakoja fanadiovana trano, fanadiovana lamba. Ahitana toy ny kifafa, eo ihany koa ny borosy fanadiovana kabone.

Mpivarotra iray mivarotra kafe sy mofo isan-karazana, ao ny ramanonaka, ao ny mofo gasy, misy ihany koa ny mofo akondro sy ny menakely ary ny makasaoka.

Trano iray lehibe, miloko fotsy, ahitana tamboho lehibe aty ivelany, vavahady miloko volon-davenona, eo ihany koa ireo voninkazo, hazo ary bozaka maniry.

Toeram-pivarotana sakafo ilaina an-davanandro ahitana ireo karazana voamaina ao ny tsiasisa, ao ny tsaramaso, ny voanemba, ao ihany koa ireo voatabia, ny tongologasy sy ny maro hafa.

Sary vita amin'ny hazo toy ny olona voninkazo, laona kely sy ireo karazana haingo trano isan-karazany. Eo ihany koa vatosoa amin'ny endriny samihafa lavalava, boribory, fisaka. Misy koa loko maro isan-karazany mainty, mavo ary mavokely.

Rindrina vita amin'ny simenitra voadidina tarby misy herinaratra nolokoana lehilahy iray miakanjo ambonin'ny manga sy amban'ny volindavenina, ilay rindrina dia lokoana amin'ny loko volindavenina ihany koa miaraka amin'ireo fitovana fandokoana.

An-dalambe ahitana fifamoivoizan'ny fiarakodia sy ny fiara fitanterana. Misy ity takelaka an-dokam-barotra menamena lehibe an'ny "pecto" novokarin'ny "JB" ary ny zaridaina.

Trano lehibe, entina hampisehoana, hampiratiana ireo asatanana vita malagasy. Sary sikotra, sary hosodoko maro isankarazany ; trano misy lavarangana maromaro ary misy efitra maro.

Mokary vita malagasy : karazana mofo vita amin'ny koba, nampiarahana ranona voanio mba hampamanitra sy hampiavaka azy, mafilotra ery izato izy eo ambonin'ny taratasy.

Fianakaviana maro mandeha hanatanteraka fandevenana, mbola lanjaina ilay vatapaty misarona lamba fotsy. Lehilahy maro no mitondra azy ary mitafy lamba koa satria avy any amin'ny faritra Betsileo izy ireo.

Toerana iray manan-tantara ahitana irony trano tamin'ny fahampanjaka, maromaro izy ireo ary samy mitafo kapila, vita amin'ny hazo daholo na ny ety ivelany aza ny lavarangana.

Gazety iray mampahafantatra fa ny talata telo amby jolay roapolo sy roa arivo "Tambazotra mpivarotra sokatra an-tsokosoko olona folo voasambotra sy nampidinina am-ponja. " tao amin'ny pejy fahavalo "Nahafa-po ireo vokam-panadinana" tao amin'ny fampianarana teknika sy fiofanana arak'asa ny taom-pianarana telo amby roapolo sy roa arivo sy efatra amby roapolo sy roa arivo.

Kojakoja maro isankarazany atao hanatsarana tarehy ahitana toy ny manja maso milokO isankarazany. Eo any koa ny fatao amin'ny volo maso misy ihany koa ny lokomena.

Karazana asatanana vitan'ny Malagasy. Ny sasany vita amin'ny rofia ary ny sasany vita amin 'ny hoditra ; eo ihany koa ny vita amin'ny hazo toy ny fihogo, ahitana fametrahana vilia rehefa misakafo sy fitoeram-bola.

Takariva mena masoandro. Efa ho dify ilay masoandro ka manopy mena ery amin'ny faravodilanitra. Ity rano mandeniheny eto ambaniny sy ravinala manodidina ny rano.

Gazety iray mampahafantatra fa, mampatsiahy ilay disadisa nitranga teo amin'ireo mpanao gazety mianadahy sy ny ekipan'ny HVM ity resaka vavahadin'i maman'i Lova ity. Izay anisan'ny malaza ao amin'ny tambazotran-tserasera amin'izao fotoana izao.

Eo ambony latabatra iray misy vilia misy vary, laoka lasopy ahitana karoty, ovy eo koa ny angivy. Be rony izy io ary misy sotro fihinanana.

Sary mipetaka amin'ny rindrina mampiseho ny maha malagasy ny malagasy. Ahitana sarin'olona manao hira gasy, ny roa kosa mandihy manao latsitanana sy manao dihy soroka ary ny roa midombok'aponga sy mitsoka farara.

Gazety Taratra nivoaka ny talata telo amby roapolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Matoan-dahatsoratra ao amin'ny pejy faharoa : "Fanararotana ara-nofo "pasitera" voaheloka igadra herintaona".

Mpivarotra lehibe, mivarotra irony fitaovana fampiasaina any andakilasy, sy any ampiasana akory aza. Natao andraisana ireo hevitra manan-danja, teny manan-danja.

Ao anaty trano anankiray, misy tovovavy mitondra kitapo, lava volo manao akanjo mena ary manao zipo. Mandeha handeha mijery fampirantiana ireo asa tanana.

Vaovao iray mampafantatra fa haharitra dimy andro eo ny fisintahana izay hatao any amin'ny Ranomafana, manomboka ny raika ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo febroary. Tanjona amin'izany ny hanome sehatra ho an'ny vehivavy ialana amin'ny rotoroto iainany amin'ny andavanandro aty an-tanan-dehibe sy hanamafisana ny fahatokisan-tena.

Zatovo lahy sy vavy maka sary, samy manana ny paoziny izy ireo. Hita fa miray hina tokoa izy ireo. Ala maitso no manodidina azy ary mipetraka eo ambonin'ny bozaka izy ireo.

Tovovavy roa zarazara fihodirana naka sary eo an-jaridaina. Manao akanjo toy tena mitovy samy miloko volotany, kiraro samy fotsy ihany koa.

Tovovavy iray mikarakara volo, mipetraka eo ivelan'ny trano mirary biriky varavarana maitso. Ny ilany no efa vita ary ny ilany mbola tsy vita, naolangolana tsara.

Ramatoa iray mbola ao anaty efin-trano fiasàny, mipetraka eo ambony seza miloko mainty; mbola miresaka tsara izy io manazava hevitra, mpanao politika moa izy io misy sainam-pirenena Malagasy eo akaikiny.

Harona norariana feno voankazo karazany anakitelo : ao ny zavoka, ny akondro ary koa ny mananasy izay efa samy masaka tsara avokoa.

Tsena fampirantiana iray ahitana ireo karazana maro firavaka natao eo ambony latabatra izay misy lamba latabatra fotsy. Ahitana irony kavina, firavaka atao amin'ny tenda, eo ihany koa ny atao amin'ny tanana. Misy mpivarotra ary misy mpividy lehilahy iray.

Tranom-barotra lehibe ahitana kojakojana entana rehetraretra, eo ny zavatra hoanina toy ny voankazo nandrahoana mamy tsara, manao fihenam-bidy izy ireo amin'izao fotoana izao.

Sakafo vita malagasy, ramanonaka tsara endy tsara. Efa voaomana sy voalahadahatra eo ambonin'ity lovia fotsifotsy. Mampilendalenda erỳ izato izy, miandry mpihinana sisa.

Hebakeba-tany tsisy trano, vitsy olona mpandeha, alahala be misy lala-tany masaka andehanan'ireo mpiantsena sy mpifindra trano.

Ranomasina lehibe ahitana morony ; fasika avokoa ; miakatra ambonimbony kely dia ahitana hazo maro be ary feno bozabozaka no malomaloka ; afaka hipetrapetrahan'ny mpitsangatsangana rehetra.

Tovovavy iray manao akanjo mavokely misy sorasoratra fotsy eo aminy. Manao kavina fotsy ary maka sary ny volony izay voakarakara tsara vao harandrana ; lava dia lava tokoa sady matevina ny volony.